Omushaija ojwaire ebirahure n'enkofiira aha mutwe, ajwire emyenda ya mutare ashutami arimu naabaziira engoye ekiharaani kiri omu mabara ga kikara

Ekinyonyi kiri omu kishusha ky'embaata kikwaitse nikitamburira ahaiguru y’omugyera oba enyanja eki kyine omunwa muraingwa muhango guri omu rangi ya kigaju hamwe n'amapapa agari omu mabara ga kikara na mutare.

Omushaija ojwaire enkofiira ya kituku n'esaati erimu amabara ga mutare nangwa na kigaju akwaitse natsindiika egaari omu ruguuto enyuma ye hariyo abandi bantu abakwaitse nibatamburira omu muhanda nigwo gumwe.

Omuntu aine ebyooya bingi ebirikwiragura omu mukono gwe akwaitse arimu nanaaba engaro ogu nanaabira aha kooma kakwaitse karikushohoza amaizi.

Enjubu oba zete eshere zikwitse ziri omu kishaka nizirya ebinyaatsi. Ezi zehingurizibwe ekibira ky'emiti nyamwingi eine amababi gari omu mabara ga kinyaatsi.

Ekyenyanja ekiri omu mabara garikwiragura nangwa na mutare kiri omu kigaaza oba omuntu akikwitse ogu ayemereire omu ryato eriri aha nyanja

Igurizo ry'ebwokurya rikwitse ririmu abashaija babiri abakwitse nibaguza ebyokurya nk'obutunguru, enyaanya, emondi, obutunda hamwe n'emicungwa. Aba bajwaire emyenda ya mutare. Omwe ashutami kandi ondi ayemereire.

Esente nyamwingi ziri omu rwingano rutarikwingana nka rukumi, omutwaro emitwaro ebiri n'enkumi itaano, ziri omu mabara gatarikushushana nka kigaju, kituku hamwe na kinyaatsi

Omukazi ayekoreire ebaafu eri omu mabara ga bururu ,erimu amasihaani hamwe nana ebikopo ebiri omu mabara ga mutare, bururu nangwa na kigaju, ogu ajwaire emyenda ya kituku, aherereire akaju akari omu mabara ga kinekye.

Omushaija ojwire ebirahuri aha maisho n'esaati ya kikara akiriize ekyoma kye kya karimagezi ekibambireho obupapura buri omu mabara gatari kushushana nka kituku , kinyaatsi ,kinekye n'agandi akwaitse nayimata ashemereirwe.

Omukazi oyeshembire ekitambara aha mutwe gwe aheekire omwana muto omu mugongo, akwaitse nagyezaho okwombera oba okushorora. Eseeri yeye hariyo emiti nyamwingi mwingi oba ekishaka.

Abantu bashatu omwe omukazi mukuru na'abaana babiri bakwaitse bari omu musiri nibahinga. Aba babiri nibahingira omu maisho, omwana muto ojwaire emyenda ya kituku enyima yaabo arimu nahinga. Seeri hariyo ekishaka.

Amaju agashakaize amabaati gari omu rangi ya kituku, getoreirwe emiti, aga maju gahuugire erangi ya kinekye nangwa nana amadirisa gari omurangi erikwiragura.

Omukazi akwaitse naaguza ebintu nabyiha aha mudaara gwe naabita omu kaveera ka mutare ogu naaguza nk'emondi, enyanya, ebitookye, enanansi, obutuunguru n'ebindi nyamwingi obuseeri hariyo abandi bantu abarikuguza ebintu nibyo bimwe.

Emotoka ky'ekika kya fuso ekwitse eyekoreire enkoko nyamwingi eziri omu kitimba Kandi omunda omu motoka niyo emwe harimu omushaija ajwaire emyenda ya kituku. Kanyima yayo nihatamburiraho ojwaire emyenda ya kicungwa.

Omukazi okwitse omusyo omu ngaro ze za bumosho akwitse akooma ariyo naagyezaho kusiika, ogu ateekire aine n'esefuria mpango ekwitse eri aha mahega eseeri hariyo abandi bantu nabo barimu nibateeka

Egaari y'omwika eri omu ruguuto rwayo nigyenda, eyaakiise amataara neerabira ahagati y'emiti nyamwingi, egi miti eri omu mabara ga kinyaatsi kineekye nangwa na kituku seeri y'egi miti hariyo obubungo